Denba besan be kushen mithi oyikidi mahe tene dunguza maizi san utida qeri nayiti daroy dosona.

Bootha qalamen tiyetida keetha bolla micetidi diza dumma dumma qalamera diza cariqay betes, he keetha karenka daro asay eqida

Makina ogen eqi deiza issi makinay dees iza mataraka eqa kushen oyiqidi dizanee mela eqidi diza macanee ade asay do'sona

keeththa karen diza denba bessan uttida dunguza koote may7ida nam7u addera ara asatara uttidosona eeta sinthan xaraphe bolla qachettida gistey dees

Woyshan qarxan keexettida keeththa giddon dunguza afelamaydi durishe deyiza nam7u addetinne issi paranjay geetara durishe dees.

keeththa giddon hiixettida salenna bolla uttidi iqa shiishshidi kaa7ishe deiza qeeri macanayti qamise maydayti de'oosona

gita gade gade ooththishenne ollaka bookkishe de'iza daro asay doosona he gadezanka guuley ichidees

Booththa qalamen tiyetiza lo'iza keeththe giddon booththa xaraphe yuushon uttidi xaraphe bolla komputere woththidi haasayishe diza geedzdzu addeti deyoosona.

Keeththa matan dicciri gitatida xeellanas loo7iza mithati zamba mithati doosona izawu sinthan diza ogen eqqida issi macasiya dawos

Keeththa giddon issi medho dunguza xillatara diza qamise may'ida oyddu macatinne mela may'o may'ida he nam'u macati doosona.

keeththa karin diza mitha garsan naa idimmidi zokkon ba7idi eqqidanne berka eqqi diza daro qeeri nayti duosuna.

Keeththa gidton booththa laxana qacidi dunguza afela may7di afela dancidi yuushon uttidi diza daro macanne.

Qorqoro keetha garssan diza oyden uttidi diza daro asay doosona.etappeka issi issinoti dunguza kootenne shuraabe mayidi qoopekka wothidi doosona.

Keetha gidon issi medho kaadanchata shubare mayidanne huphen qoope wothida mac'anne adde asati doosona.

Booththa sharan kameththida keeththaa giddon uththidi de7iza daroo adde asathara macca asathara issipe beeththoosona.

Keththa karen eeqiddi saarothtishe diza issi addera nam'u addera dosonna eettadan eeqida boththa maakinay dees.

Keththa gidon daro booththa oyde de'ss. He oydezan uthidi de'zza cega adde assay dossona.

gita addarasha garsan dunguza pooxa may7ida daro ceeygadetinne yelaga macanayti doosona

booththa sharan kamettidi diza bessan oyden uttidi kushe shiishshidi diza asaynne haasayishe diza daro asay doosona

Dunguza pooxa qoodhen halidi dunguza qoobekka hu'en aaththidi deiza aadhdhe aadhdhidi uttida daro asay issife doosona

Xoqa bessan issi medho booththa qamise may'idi booththa laxana hu'en xaaxidi guufe oykki eqqida daro asati doosona.

booththa shaaray kamettida bessa garsan oyden uttidi de'iza daro macanne adde asati deyoosona

heeththa giddon beophen qoobe woththidanne booththa laxana qacida daro macasati doosona etarakka uttida booththa shurabe may7da adde asayka doosona

booththa qalamera tiyetida lo7iza keeththa giddon oyde bolla uttidi de'iza asatinne eta sinthan xarape bolla warqataynne maxaafay uttides

kushen maykirapoone oykkidi ayfe bolla manaxare woththidi uttidi haasayishediza issi cey gadey dees iza sinthen xarapi bolla dawutarera warqatara beettees

Gaamo dungguza qobe huphen wothid mayo mayida asati ba kushen maata oykidi daro dere cimati eqidosona

Kehipe demibba bessani diccishe diza matani eqidi de'iza batha qamise mayidi yeche dabbeni daniccidi eqidda darro macca nayiti eqi dossona.

Kehipe gitane dalga woran guley kamidi utides he woranka issipe shiqi utidi de'za geleshone gelesho Marati dosona.

Keetha giddon micetidi diza daro dumma dumma qalamera dizapooxat, dunguza qoofetinne dungaza pooxati doosona.

Cala qorqora ketha milera xayset,kambalotinne wurce pitot betosona , eta matanka issi gelaga nay utides.

Oge dunani Botha qace qacidi gitta sharbe mayidi oge dunani oyde bolla na'a iddimi uttida nam'u macashati de'osona eta sinthanka bayizetiza xompey des.

gita zuma bolla de7iza woray beettees he zuma garsan diza denba bessan eelidi diza abba haaththay beettees

dunguza pooxa som7on qachidi tooranne mitha be kushen oykkidi eqqidi deiza daro adde asati doossona

Keeththa karen keeththa bolla zempidi eqqida issi ceega aaway be kushen nam'u qeeri macanayta oykkidi eqqides.

wora giddon diccidi de7iza mitha garsan uttidi disa gita geleshshora geleshsho naara beettosona

Keehippe gita abba bollan bishe diza wogolon daro asati issi medho mayo mayidaytinne daroy beettosona.

Booththa laxana maydi booththa qamise maydi be kushen yanxila oykki eqqida daro macasati issife shiiqi eqqida.

keeththa giddon maburaatey xompishe de7ees he keeththan issi medho may7o may7di durishe diza daro yelaga naytinne eetara duriza issi karetha may7o mayida cee

Malata keeththa giddofe booththa cuway ke7ishe dees he keeththa dan7on qasse gita gita uuthatinne guutha guutha uuthati diccishe.

Keththa giddon asa sinththan uththidi xafishe dizza nam'u c'egga addeti de'osona etta guyerakka daro faranjetti eqqida.

Birata goommay dizayssa iqa giddon daro mithayfeti doosona etikka burtukane loome mango muuze qaare.

Makina oge doonan diza daro qorqoro keeththati he keeththati diza gibbezan gita gita miththati beettosona.

Oge donaan keehippe daro mathan mathan eqida makinay charjethida bessathi doosona etha guyeerka githa pooqe keethay dees.

Ogge donani xompishe diza mabirateyi daroyi betesi He ogezanika adhi adhi eqida biratatani shuboyi micetidi deyesi

oge duunan simntoofe keexetti shediza daro wooqe keeththati de7oosona eta sinthenka doorettida shuchchaynne bolokkotey dees

qorqoron birdettida keeththa karen eqqidi diza mabirate mithay de'es he mitha bollanka micettida daro shuboy bettees

Phorqoron dirsan direttida gibbe gaaththan matan matan keexettidi diza booththa qalamen tiyettida gita pooqe keeththati daroy doos.

gita denba bessan maatay gashey diccishe deees he denbanka matan matan keexettidi diza lo7iza hadussa pooqe keeththati daroy deees

Haykkoy baynta baana bessan birata bolla solare kaqishe diza daro issi medho may7o may7ida adde asati deyoosona.

Teehippe denba bessan eqqidi deiza gita maburate gaaney deees he gadezan qasse diccishe diza guutha guutha maatati bettettes.

Keehippe lo7iza keeththa giddon daro maburatey xompishe de7ees he keeththanka issi medho karetha may7o may7di oyden uttida daro addenne issi macasaydo

Keetha gidon uyden uthidi de'iza heezu macatara issi adera de'osona he adezika ayfe tuke uyishe de'es.

Keetha giddon cugan cugan utida oydene xarapheti daroy de'osona , etappeka isan utidi usha utishe duza asay betosona

Keetha giidon oyiden uttidi deeza hedzdzu maachara issi adeyi asara doosona hi adezayika ayife tuuke sinera uyiishe uttides.

Ketha gidon uttidi diza issi huphe qope wothidi dabutera bolla iskirtora xafishe uttida issi Adey de'es he adey uttida xaraphe bolla daro dabuterayi des

Giththa foqqe keeththa garsen dumma dumma suqqetti dossona. He foqqeza sinththera aththe eppizza oggera bizza moterene assatti hemettishshe dossona.

Zo'o qamise mayada huphe laala eqqida maccasiya be kushen miishshe kessiza kardde oykkada de'awus.

Bootha laxana mayada kushen warqate oykkada uttida issi cima aayiya de7awus. Izi millera xuufey xaafetti dees.

keeththa giddon zo7o miishay hiixettida xaraphe bolla dumma dumma ushshati saanera qaye ashotinne solloti uttimiza adde asay doossona

Aype bolla manaxire woththidi be kushen maygirafoone oykkada eqqida issi macasiya deyawus izi guyen qasse tophiya wanderay de7ees

Keeththa karin diza maburaatey xompishe deees he keeththafe sinthan eqqidi deissa daro motoreti beettosona.

Makina ogera booththa shurabe may7idi woxxishe diza asay doosona he makina oga xanxanka gita gita mithati aadhdhe adheqqidi diccishe doossona.

Keeththa giddon booththa qamisenne dunguzara diza qamise dunguza pooxa huphen qaccidinne diza uttidi xeelliza daro macasay doosona.

booththa kaman kamettida keeththan kaqeti diza warqata kushen oykkida nam7u pooxa may7ida macasara eqqixeelliza issi addera doosona

ogera emettidi isporte ooththishe biza issi medho qoobe issi medho may'o may'da poliseti doosona

qorqoron keexettida keeththa sinthan diza xuntha ogera puden shiiqi eqqidi deiza daro adde asati deyoosona

Gitta pooqqe keththa Karen dizza simminton medhdhetidayissa bolla uttida dizza kehippe daro maccane adde cegga asayi doossona.

Ketha sinithan diza mitha garisan eqidi mayigira ponera hasa'she diza issi cega adey eqidi de'ese

Keexeti wuridi qalamey tiyetonta gita pooqe keethay de'ees. Iza sinthen de'iza ogen hametishe diza asati de'osona.

Keetha bola micetidi deyiza adusa tophiya bandiray dees izza sinthara birata bolappe wothishe dizza issi adeynne izaz matan eqqidas

Booththa afilenne booththa qamise danccidi booththa shurabe mayidi be kushen tophphiya bandita oykkidi de'iza daro macca asati eqqidosona.

qalamentiyettida keeththa giddon booththa xaraphezaynne daro karetha qalamentiyettida oydeti de7oosona

Kehippe lo7iza keeththa giddon daro ambasadere mayidi eqqida adde asati dossona issoyka pooto denthishe eqqides.

aakime keeththan lo7iza booththa ansola yiixettida yiithati doossona hekki pilezanka issife shiiqe eqqida macatinne addeti doossona

Ke'ippe dalgga simiintton ooththettida bessappe he baggara gita simiintto wulay de'ees wulappe giddon gita gita poqqe keeththati doosona

Heeyippe daro lo7iza wooqe keeththa miyera daro ababati toketidi diza bessay de7ees he bessan oyden uttida macanne adde nayti doosona

Keeththa giddon maburatey xompishe deees he keeththan issife shiiqidi eqqi tobetishenne haasayishe de7iza macanne adde asay doosona.

Matan matan keexettidi deiza booththa qalamentiyetti da pooqe keeththay deees keeththa giddon qas karera ogeti daroy beettosona.

Alamen tiyettida qorqoro keeththa sinthan eqqidi de7iza adde asatinne macati doosona keeththa dan7on qasse gita gita mithati beettosona.

Keehippe lo7iza booththa qalamentiyettida gita pooqe keeththay deees pooqe keeththa sinthanka eqqida issi makinaynne karezan diccishe diza maatay.

booththa qaalamen tiyetida xeellanas keehippe lo7iza pooqe keeththay dees keeththa sinthanka aadhdhe aadhdhidi diccidi deissa maatatinne gita gita mithati doossona

Dhale bayizetida kethan daro karitonyn diza dhaleti do'sona issi adey qase utidi dawutaren xapishe do'sona

Sharan medhetida keetha garsan de'iza issi cima aawaza Ayfe xeelishe diza issi paranjayne iza yuushon eqida daro asay de'osona.

Mithan kexetida ketha garsan botha afilanne hara qalamen diza afila ma'idi oydiyan utida daro c'ima ayeti betosona.

Ketha karen dic,ii gitatida mitha garsan tuke pentisida Mac,a nayiya dawus izi sinthen qase kushen woraqata oyiqida na,mu adde nne issi Mac,a nayiya dawus

Giththa giththa miththay mathan mathan de'ss. Izza sinthera qase botha qalamen thie'thida kethay bethes. Keeththa dandhon eqidi de'da daro assayi dosonna.

qalamen tiyettida keeththa giddoppe ke'ishe dizanne karezan kushen komputere oykki eqqida daro cega ade asay dosona.

mitha garsan issife eqqidi deiza namu macara nam7u addera doosona etappeka issi macara issi addera kushen warqata oykkidi issife eqqida

akime keeththan iiththa bolla afi lamaydi uttida issi harganchay dees iza oychishe eqqida daro asati doosona

Keeththa karen eqqidi be kushen kompithere oykkidi de7iza daro adde asathi de7oosona; hetha sinththenkka githa githa miththathi doosona.

Aakimeson keeththa karen uuttidii suuththu immishe de'iza daro adde asati de'iossonna etta guyerakka eqqidi diza addenne maca asay bettossonna

pooqe keeththa matara deiza gita mitha garsan eqqidi kushen aasayishe deiza issi ceeygaway deees

makina ogera bishe diza daro asati dosona etappeka issoti issoti dunguza pooxa qoodhen may7idaytinne issi booththa qamise may'ida

qoodhen dunguza pooxa maydi eqqidi deiza daro cee gadeti doosona eta guyerakka gita gita mashinati beettettes

Taran kamettida keeththa matan gita mithay de'ees e keeththa sinthan eqqidi deiza daro adde asati beettosona

haakime keeththan diza issi kifilezan daro dhaley shiiqidi de'ees he dhale keeththanka eqqidi xeelliza daro asati doossona

Haakime keeththan huphen qoobe wothada galal'o qalame afila mayada be hithan uttada de'iza issi macana iya dawos.

booththa sharan kamettidi diza keeththa garsan uttidi be kushen warqata oykkidi diza ceega addenne macasati de7oosona

siminton keeththettida keeththa dan7un eqqidi heedzdzu eeri naa idimmididisa aakimetinne nam7u machora zinara doossonna

Keeththa giddon uttidi deizanne eqqidi diza daro asay doosona eta sinthen dharapphe bolla komputerey warqatay iskirtoy deees.

Ha akime keeththan be hiixa bolla uttidi kushera marpen cadettidi de iza issi cey gadey de'ees iza matanka may'oy uttides.

Boro keexetetha bolla diza gita pooqe keeththay deees he keeththa miyera issi bessan shiiqidi diza mela mithay daroy beettees.

Githa tapelayi kaqetidayisa sinthan issi medho dunguzara diza botha shurabe mayidi eqida yelaga ade nayiti betosona

Goyetida denba gade gidon de'iza miththa garissan shiqi eqidi hasayishshe de'iza daro ade asati de'osonna

Ayife bolla manixxiree woththid annibasadere mayida issi cega adeyi goshsha makina giddonni uttidi makina lagishe de'ees.izzakka

Ketha gidon madardaran c'ugan c'ugan de'za daro dhale qomoti dosona qase sa'anka kartonera betes.

baasa ogera hemettidi dugeyishe diza booththa shurabera dunguza pooxera may7idi dunguza qoobe woththida daro asati doosona

gita gade giddon gita gita mithati mango mithati melida maatatinne he gadezan pooqe keeththati de7oosona

siminton keexettida keeththa garsan eqqida issi gammo dunguza maydi maahe galba maydi eqqida issi addeynne iza mata

makina ogera saykile laaggidi duge giza issi yela ga naay deees he ogezanka pudetha bishe diza daro makinay de'ees

Keehippe dhuma bessan xompishe diza poo'oy dees he dhuman guufe oykkidi eqqida maccanne adde nayti doosona.

Gita zuman keehippe daro diccida mithata woray deees he wora garsan nam7u maata keeththati doossona etas matanka

gita denba gaden aadhdhe adhdhi de'iza nam'u maata keeththati doosona he keeththa baggara ogera hemettidi bishe de'iza daro asay doosona

Keeththafe geeshshara asi hamettishe biza ogezan ooththishe de7iza daro addenne maca sati de7osona etappeka issoti issoti goyishe beettosona.

issi medho may7o maydi de7iza daro poliseti doossona etikka be kushen dawutare oykkidi uttidi doossonna

be huphen karetha qoobe woththidi eqqida issi polisey ceygay beettees iikka eqqiday keeththa giddonko

Qorqoro keeththa karen karetha sharbe huphen qacada karetha sharbe may7ada eqqada deisa issi aarise macasiya deawus

Geeththa giddon haakon haakon be oyden uttidi de'iza daro asay doosona eta sinthenka uttidi haasayiza nam'u adde asay deettes.

eqqidi diza makina bollan iita madabaran gelthidi caanishe diza issi medho may7o may7ida heedzdzu addeti de7oosona

Makina oge xanxan pitora oge pitid geshishe diza huphen qope wothidane qace qacida maca asati daroy dosona

Kiththay olettidi darida woran kiththay ehidi qoliza zo'o qalammen toyettida makinnay de'es. He heththa gattappe aykko qorza asay bettosonna.

Issi ita canida makinay eqidi ita qolishe dees ita gidope ayko maxiza daro asati qase dosona.

teehippe daro issi bolla shiiqidi deiza iitata de7oosonna eeta matanka eqqida goshsha makinay deees

oge duunan diza iita pitora pittishe eqqidi diza daro macanne adde asati doosonna he oge xanxanka guutha guutha maatay diccishe dees

Oge bollara gaare laaggashe biza issi macay qasse oge pittidi pittida iita shiishshiza issi macay beettosona.

issi woosa keeththa karen diza ogen eqqidi diza daro makinati doosonna eetappe ha baggara eqa caanidi bishe diza issi caana makinay

oge duunan diza qorqoro keeththa karen salpen de7iza keehippe adussa salpen eqqida daro macanne adde asay deyoosona

gita addarashan keehippe daro asati uttidi doossona eta sinthan diza xaraphe bolla hayllandera haathey uttidi dees

ogen eqqidi disa issi medho dunguza koote may7idi dunguza pooxa qoodher halidi eqqida macanne adde asay daroy doosona

Keehippe demba Gita gade gidon dicishe diza badala murutay de'es he muruta gidon eqid huphen qope wothid makiraponen hasa'iza issi ceda away

Lo'iza ket so pp eat aha sinthan dizz ogen issi medho surene shurabe mayidi be kushen abeba oykidi eqida yelaga adde asa nayti de'esona.

Keetha gidon issippe matan matan shiiqi eqida macanne added asati de'osona,eta sinthanka tophiya bandiray betes.

Kuwaasey ka'etiza dembani ka'idhe de'iza nam'u cuga kasanchato dosona he kasazaka uti beyiza daro asati dosona

Denba bessan issi medho mayo mayida nam'u yelaga adde naytinne eetara salantishe diza issi ceega karetha mayo mayida addey bee....

Kehipe gita gita mitatinne dalga worati diza besaneqidi be kushen matha oyiqidi dunguza qophe wotidi eqida gamo ci'mati dosona

dalga gade giddon toketi dicciza badala murta giddora hemettishe diza daro adde asatinne issi maca asi dosona.

be kushen maykirapoone oykkada huphen qalametiya huphe laallada eqqida issi macasiya de7awus izi guyera

Qorqoro keeththa sinthan doorettidi de7iza shuchchay deees shuchcha miyera qasse issi makinay beettees he makina bolla tophiya bandira mithan kaqqid oykkida daro asayo.

Dunguza kote mayidi kusheni mayikara pone oyikidi darro mayikiraponeta sintheni eqidda issi cega ade arise desi.

makina ogera keehippe daro xompidi yishe diza motoreti beettosona motoreta laaggiza asayka issi medho booththa shurabe may7ida

Kuwaase denban kaa'ishe diza kaasanchatinne issi nam'u kushe miccida addey de'ees heta guyerakka eqqi xeelliza daro asay doosona

Keetha giddon cugan cugan xaraphe yuushon uttidi de iza daro asay doosona he xarapheza bollanka xarmosera ushshi deees

geeththa giddon be huphen booththa qoobe woththidi booththa shurabe ma7maykirafoone oykkidi eqqida issi aarissa orde addey deees

Dunguza koote maydi booththa qoobe huphen woththidi deiza keehippe daro ceega adde asati doosona eta sinthanka nam'u qeeri maca nayti doosona.

Booththa qalamentiyettida keeththa giddon oydey mela dizay deees iza miyera eqqidide iza daro ceeygade asati doosona.

Oge duma issi medho shubare bothu mayiddi katetha surenne gurde mayida adde asati salfera eqidosona

Botha ogen eqidi de'iza hezu adetinee na'mu maca nayiti do'sona eta guyera qas xariphe bolla kopiterey iza matani oyidey

Lo7iza keeththa giddon daro bandirati doossona he bandirata sinthan oyde bolla ottidi de iza nam7u issi macara issi addera doosona.

Gorqoron keexettida keeththa karen issife eqqidi kushen ababa oykkidi haasayishe diza daro ceeygade asati beettosonna.

Qalamey tiyetida keetha giddon aadhi aadhi uttida keehipe daro gidida pooliseti de'etees. Eeta sinthanka issi bootha xaraphey de'ees.

Keetha gidon issi medho mayida daro poliseti dosona. Eta gidonka qase adhi adhid dumma mayo mayida asayi betosona.

Qorqoro keeththa karen issippe eqqidi waraqate oyqqidi diza dunguza mayida heedzdzu asati doosona. Etarakka eqqida heedzdzu pooliseti deettes.

Gita addarashsha keththa giddon zo'o daro oyidey deeshe oydenni uuttidii diza daro macanne adde asati dossonna

Keehippe dalga abba bollan bishe diza wogoloy deees he wogolozan uttida pooliseti be kushen massara oykkidosona

Keeththa giddon issife uttida nam7u poliseynne issi addey doosona eta sinthan xaraphe bolla ababay komputereynne dawutarey beettees

Lo'iza keeththa giddon oyden uttidi xarapphe sinthen warqatanne dawutare woththidi diza nam'u ceey gade dayssati doossonna.

siminton keexettida keeththa giddon eqqide iza karetha makinay deees he makina sinthan eqqidi diza daro adde asay beyoosonna

makina oge bolla eqqida qoobe huphen woththida issi polisey de7ees polise za gu7era qasse eqqididiza booththa makinaynne ogeza xanxan gita gita mithati doosona

issi medho qoobe huphen woththidi issi medho shurabenne sure may7idi be issi kushen massara oykkidi sa7an essidi eqqida daro poliseti salpen doossona

Dunguza qoobe uphe bolla woththidi dunguza koote may'idi daase garsan shiiqi uttida daro cima asatinne yela gasay doosona.

Xupey xapettidi kaqetida besa sinthan Gabe mayida hezhzhu c'imatanne issi medho mayo mayida hezduzdu adetti de'osona.

Ayikoy toketonta dalga gade gidon akapan gade ola bokid putte tokiza issi adey de'es, iza guyera eqida hara yelaga nayt dosona.

Keeththa giiddon oydden uttidi booththa xaarapheza maatan hassa'she uttida nam'u kareththa ambbasadre maayidi adde assati dossona.

Qorqoro keththa matara duge hamutid bishe diza daro ade asati dosona he keththa sinththan diza demban miththa bolla kaqetida diza tophphiya bandira

Ogeduunan oyden uttidi de7iza daro maccanne adde asati doosona entta sinthankka haylanddera haathey de7ees. miyyera issi makinay eqqidi beettees.

Issi ceega ayife bolla manaxite wotiddi utida adde sinthan daro makirapone dees.guyera qassi toophiya banidirayinne kare dere.

Keehippe babisiza keeththa gidon Haysa misileza bolla gitta demban dumma dumma quma qomoti zeretiddi diccishshe detese. Lemisos bangay gistey dumma dumms miththatikka diccish beteese.

Daro bandirati eqidaysa sinthan nam'u qamise boothu mayida macara issi karetha mayo mayida addera issi macara kushe denthidi eqida.

Ketha gidon dumma dumma qommo woxeti dosona he woxetappeka sanen solon qolishe de'iza ade asati dosona

Gita dalgga keeththa giddon oyden daputaare oykkidi utti diza daro maacanne adde asati doosona.

Keexetishe de'iza qorqoro keetha karen eqqidi de'iza huphen qoofe woththida maccanne adde asati doosona.

Keeththa giddon nam'u issi macanne issi adde asi ushshachcha kushshe denthidi eqqidosona eetta guyen qasse daro qoommo bandiray beettees

Ayfe bolla manaxire woththida heedzdzu cee gaadeti sinthara uttida etappeka nam'ati gaammo dunguza shurabe maydi doosona daro asay guyera

huphen zo7o koobe woththidi maykirofoone kushen oykkidi haasayishe eqqida issi addey de7ees iza guyera dunguza pooxay beettees

Qalamentiyettida keeththa giddon oyde bolla uttidi xaraphe bolla saanera qin'ishanne daabbo woththidi uttidiza daro macasati de'oosona

ogera daro booththa qamisenne booththa laxana mayidi huphen booththa sharbe qacida maca asati hemettishe doosona

Qorqoron keexettida keeththa garsan daro asati oyden uttidi de'oosona he keeththafe karera gita gita mithati beettosona

iIsi cima macasiya huphe laallada booxa mayada kushen maykirafoone oykkada eqqadus izi miyera issi topheya bandire kaqetti dees.

Haykkoy baynta baana bessan oyden uttidi deiza keehippe daro macanne adde asati beettosona eta guyera qasse eqqidi deizayssatikka do'osona.

Pirde keeththa giddon oydde bolla uttidi de'iza issi maccara issi adera dossonna. Etta sinththankka booththa xaaraphey de'es.

Matani matani dicishe diza gitta mitha garisan utidi oyide bolla dawutare xafishenee wariqateyn xafishe diza daro asay dosona

Issi bagani kuwase demibbani kaishshr diza macca kuwase kasanichchati dosona issi bagara qase ade kuwase kasaanichchatinne xeliza asayi desi

Kehippe dalgga keththa giddon mabbiratey xoompishe de7es he keththan qasse issipe shiqqidi eqqi hasaishe deizza ceega ceega addene macca asati bettossona.

Ketha gidon botha qamise mayida issi Mac,asera karetha ambasadere mayidi shanc,a kushen oyikida daro asayi dosona

Gitta daliga ogen eqizi de'iza daro gitta gitta makinati betosona he ogezara pudene dugene hetiza asay betetes

Ogera bishe diza issi makinas giddozanninne makina huphen uttidi deisa keehippe daro asay doosona.

keehippe daro makinay eqqidi de'iza bessan shanca bayidi pudenne duge hamettizanne eqqidi diza daro asay do'oosona

giya giddon madabaran kumidi ichchida daro shunkurtey beettees he shunkurtezakka uttidi bayzishe yanxila oykkida macasati doosona

Gita giyan katha aykko micidi bayziza asay de'oosona qas oto bashe shiishshidi issi bessan woththidi iza matan eqqida macasati doosona.

oge duunan birettida bessan dirsa bolla uttidi deizanne eqqidi deiza keehipe daro macanne adde asati de7oosona

Makina ogen xanxara eqqida issi gita makinaynne iza miyera eqqida gashshe gashe makinati doosona he ogeza xanxan diza poolen shubo micishe.

makina oge bolla eqqidi deiza makinatinne qase maburaate shuboti dooso na eta miyera gita gita mithati beettettes

Oge doonan salena hiixxidi mela hugen uttidi naa idimmidi deiza aayetinne qanthera diza macasati de7oosona.

Gita pooqe keeththa sinthera ifiza ogen duge bishenne eqqidi diza daro bajajeti doossona issi issi asati qasse bajajeza matan eqqida.

Makina ogen karetha qonxaranne bootha shurabera mayida eqqida issi bo'a addey de'ees. Iza guyera duge hametidi yiza asati de'oosona.

Gitta mattan mattan diza zuma bolla woray de"es he woora gidora kushshen gufe oyikkidi zokon shanca ba"id biza maccati de"etes

Gita gade giddon matan matan tokettidi de7iza gita miththati de7osona eeta garsanika dicciza maatay dees

Woraa giddon githa githa miththathinne gashe gashe miththathi doosona; he woran eqqada de7iza issi yelaga macca na7iya de7awus.

Gita demiba besani biro dicishshe diza mata bola issi medhosurenne diza surenne issi medho shurabe mayidi eqida namu yelaga maca nayit dosona

gita zumma bolla kehipe daro mithati betosona he zummappe sinthan qase guthi diciza maata eqi diza ade asati betosona

gaade giddon maata bolla eqqidi deiza daro apile mishe diza macanne adde asay doosonna eta guyera qasse dicciza mithay dees

woyshan direttida keeththa giddon mithati doosona keeththafe geeshshara maahe galba maydi ite oykkidi diza daro asay doosona

gita denba bessan diza mitha garsan aadhdhe aadhdhidi eqqida keeththay de7ees he mithafe he baggara gita abbay beettees

Dita aafora shuchcha bollara goggiza haaththa garsan eqqidi meecetishe diza kallo eqqida heedzdzu addera issi macara.

gade giddon dumma dumma toketidi dicciza mithatinne dumma dumma maatati doosona eta giddora hemettidi pudeyiza adde asati guufe oykki

mela aykkoy baynta bessan mithan qashettidi deiza bessan ichada de7iza issi yelaga maca na iya de7awus izi miyerakka

gita aafo bollara goggidi duge wodhdhiza haaththay deees he haaththa garsan diza shuchchan eqqidi haaththa xeellishe de7iza daro asati doosonna

gita aafo bollara diza shuchchara goggidi duge biza paaththey deees he shoorezanka aadhdhe haadhdhidi diza shuchchati doosona

Qorqoro keeththa karen oyde bolla uttidi diza macanne issi adde asay doosona etappe qommora issi motorey eqqides.

Hesa Karen oyden utidi mashinen kushe wothida issi na'ara kompitere bochetishe diza issi na'ara dosona eta guyeraka asi eqidi dees.

Qalamen tiyetidi de'iza keetha giddon oyden uttidi kompitere bolla xaafishe de'iza nam'u maccati dosonna; eeta matara eqqida issina dawus.

Keeththa karen de7iza matan matan diccida gita mithata garsan kuwan eqqidi komputeren xaafishe dizanne warqate oykki diza asay doosona.

miqa mitha garsan oyden uttidi maxaafa bolla xaafishe dizanne izara uttidi xeellishe diza issi addey deees

Qorqoro keeththa karen diza mitha garsan salpera eqqida macanne adde asay doosona. Eta matanka issiniya ba naa idimma eqqa dawus.

Keeththa giddon oyden uttidi xaraphe bolla warqata woththidi xaafishe de'iza daro asati dooso na eeta guyerakka issi sinati eqqida

Orqoro keeththa giddon uttidi warqaten xaafiza asay doosona he asata sinthan eqqidi diza macanne adde asati bettosona

keeththa giddon xaraphe yuushan uttidi tobetishe dizanne be silke boshechchishe diza macanne adde asay de7oosona

Oge duunan mitha garsan shiiqidi issife eqqida daro asatinne salpen eqqida daro maca asati naa bayidi doosona.

Tamare keeththa gibben mitha garsan uttidi komputeren bochechidi xaafishe diza issi macara issi addera do'ossona iza sinthen eqqida

booththa pooxa may7di be kushen guufenne toora oykkidi salpen eqqidi deisa daro cima aawati doossona

Kuwase demban kuwase kaa'ishe diza daro kaasanchati de'osona etapeka nam'ati kuwaseza icanawu pude gupidi doosona.

issi dunguza koote may7di kushen maykirafoone oykki eqqida issi ceeygadey de7ees iza guyen qasse denban eqqidi diza daro asati doosona

Issi duniguza kote ma'ida cega adera issi ku'ase kasanichara na'ay be kushera wanica oyikidi do'sona eta guyera daro asati shiqi eqida

Irayi bukid aththidada Giza saan kushe kushe oyiketidi kaishe diza daro qer nayit dosona eyita giddoni eqada kasiza issi maccashshiya dawusi

kuwaase kaassa denban zo7o qonxara zo7o shorabera may7da yelaga adde naa kaassanchati deyoosona issoyka sa7an uttidi deees.

Kuwaase kaassa dembban eqqidi de'iza nam'u kaasanchatinne eeta hashen kushe woththida issi ceega aaway de'ees. Izeta matara aadhdhiza issi yelaga naay

Kuwaase kaasa dembban woxxishe de'iza nam'u kaasanchati beetosona. He dembappekka geeshara dumma dumma gita miththati doosona.

Kuwaase kaassadenban hemettishe diza nam7u cuga kaasanchati doosona etappeka zo7o may7o may7idayssati salo guppishe doossona

Makina ogera issi medho surabenne qonxa gixidi saykile laaggishe guyenne sinthe giidi biza yela gadde nayti doosona.

benba bessan daro isporte ooththishe eqqida kushe micida adde asati de7oosona eta miyenka issi makinay eqqides

kuwaase kaassa denbban kuwaase kaa'ishe dizanne woxxishe diza yelaga nayti de'osona. denbba xanxxan guutha dicciza maatati deettees.

Kuwa sedemban issi medho may'o may'di shiiqidi issife wanca oykkidi guppishe diza kaasanchati doosona etayushonka daro asay ekkidi xeellishe beettosona.

gita kataman keehippe adussa hooqe keeththati de7oosona he keeththata matarabiza gita baaburey beettees izappe garsan guutha guutha makinati dooson

Makina ogera cililo qalamera tiyetida saykile laagishe biza,issi ambasaadere mayida ceega addeyi de'eesi.

Makina ogen eqidi diza isi bajaje de7es.he makina oge xanxan adhidi diza gita gita miththatinne fooqe keththati dosona.

Kehippe dro issi medhdho makinat shiqid demban eqidi dosona etappe eta matankka hamutishe diza asati dossona

gita gaden aadhdhiy adhdhe eqqida guutha mithatinne maatati doosona gadezappe garsera nam7u para togi eqqida cima aawati beettosona

Mithafe medhetida heedzdzu wogoloti urqa abba haaththan de'osona he wogolota bollan uttidi deiza daro adde asati doosona.

gita abba xanxan diza daro geeshshan uttida wogoloti doosona issi baggara mecetishe eqqida asay deettes

Denba bessan eqqidi deiza huphen qoobe woththida issi issi adde asati doosona eeta guyerakka makinay daroy eqqidi deees.

oge bollan eqqidi diza makinan booray caanettishe deees izappe qommora issi makinay mela eqqidi deees

jehippe denbabessan galal'onne celilo qalamen tiyettida matan matan eqqidi diza keehippedaro makinati doossona

oge bollan issife salantettishe diza nam7u addetinne eqqi xeelliza nam7u addeti doossona eta guyera makinay de7ees

ogera hemetpishe diza daro adde asati haasayishe boossona eta guyerakka qasse eqqidi deiza daro makinati beettosonna

Oge duunan salantettishe eqqida nam'u addetinne eeta guyera lo'iza booththanne karetha makinara issi goshsha makinara eqqidi doosona.

Ogen eqqidi salantetti shetisa nam7u adde asay doosona eta matanka nam7u asatinne booththanne karetha makinay eqqidi deyoys.

oge xanxan aaththey biza simntoppe medhetida diichey deees he ogezanka aregaarey hirashe caanidi ekkidi bishe dees

ogera hemettishe diza daro asati doosona qasse nam7u nayti issay gaare bolla uttidi dishin issay iza sugishe eqqida

Buro keexxetetha bolla diza pooqe keeththay de7es he keeththa yuushoyka zo7o qalamen tiyettida qorqoron direttidi de7es.

Keehippe adusa buro kexetishe diza adusa pooqe keethay de'es ketha garsara kexishe diza daro asat betosona.

oge duunan boro keexettidi beeththa bolla diza pooqe keeththay de7ees he pooqe keeththa sinthan eqqida issi karetha makinay dawus

boothha qalamentiyettida dumma medho dizaynnen keexettida keeththay deees keeththa kareykka siminton medhettides

gita katama giddon keeyippe adussa pooqeti aadhdhi aadhdhidi doosona he katamanka makina ogera pudenne duge hamettiza daro makinati doossona

keexetidi qalame tiyettonta matan matan diza pooqe keeththa miyera goyshe diza issi goshsha makinaynne eqqi diza soo makinay deees

Lo7iza booththa qalamen tiyettida keeththay deees he keeththa karenka eqqada de7iza issi macasiya haraso xeellashe dawus

heeththa giddon issife eqqidi maxaafaza xeellidi nababishe diza nam7u macasara issi ceeyga addera deyoosona

Siminitoni medhetida gitta wulayi deyesi, wulappe gathani darro gitta gitta mithati de'osona etape kareni xurayi betesi

Keeththa giddon booththa xaraphe bolla maykiroskoppe woththidi eqqida issi yela gaaddey dees izakka iqqi xeelliza daro asay doosona.

karethanne booththa qaalamen tiyettida gita pooqe keeththay de7es iza miyerakka keexetetha bollan diza hara pooqe keeththay beettees

Issi mayo kote maydda hezzu c'eega addeti de'osona, eta guuyerakka eqqida daro asay tsellishe de'osona.

Gitta poqqe ketha sinithani diza mitha matara eqidi karetha kotenne hara kote mayidia assati dossona.

Galali"o qalamera diza guththa guththa miththati de"osona he miththata sinththara issi adey kareththa mayo mayidi de"es

Keeththa karen adhi adhi diza gita miththa garissan eqidi hasyishe de"iza isi cega adey des

Keetha gidon uyden uthidi warakatan xaafisishe de'iza tamaare nayti de'osona eeta sinthenka eqida issi astamaare beetes.

Qalamen tiyettida keehippe lo7iza qorqoro keeththay de7ees. Keeththa karen qasse dembba xuraynne banay xala bettees.

issi dalga kifilen oyde bolla uttidi bedawutare kessidi xaafi shedizanne uttidi xeelli shediza tamare nayti de7oosona

tamare keeththan issi medho karethara booththara diza may7o may7di dawutare sinthen kessidi xaafishe uttidi diza macanne adde tamare nayti doosona

bifile giddon be oyden be oyden issi issi komputere oykkidi iza boshechchishe uttida daro tamari nayti de7oosona

Keeththa karen issi medho koote may'di maqasen qanxishe eqqi diza adde asay doosona eta guyerakka daro addeti beettosona.

tamare keeththan kipile gaathan issi medho shurabe may7ida daro macanne adde tamare nayti utti tamarishe doossona

keeththa giddon dumma dumma si7ileti doosona he tamaresozan oyde bolla uttidi tamarishe de7iza macanne adde qeeri nayti bedosona

Oge bollan diza biita bolla ehid biita qolishe diza issi makinayinne he ogeza xanixan eqida daro asay dosona

Wora giddora oge goyishe diza issi goshsha makinay de7ees. Iza miyeraka motorenne asi eqqidi de7ees.

Baassa oogen eeqidii de'iza daro adde asanne issi maca na'i dossonna eetta guyenkka eeqidii diza boththa maakinaykka beetawus.

Makina ogera haaththe qolishe biza issi makinay de'es. He makina oge xanxxan issi medhdho mayidi eqqida adde asati doosona.

Maakina ooge bollan eqqidi de'iza nam'u booththa maakinati doosona issayikka pirraashe caanidi eqqides eetta miiyera nam'u tirapiketi eqqida

dunguza pooxa may7di huphen dunguza qoobe woththidi eqqida macanne adde asati doosona eeta guyerakka issi goshsha makinay eqqidi deees

zumma bolla gita daro mithati woray beettees he zumma matanka goyishe diza issi goshsha makinay eqidi dees.

makina oge bolla gita caana caanida makinay issinoynne iza guyera qasse eqqidi diza hara makinay dees makina ogappe xadera gita gita mithati beettosona

Gita katama giddon aaththi efiza adussa ogey deees ogezappe haddirsanne ushachcha baggara daro qorqoro keeththati de7oosona.

Ayfe bolla manaxire woththidi makina oge bolla eqqidi de'iza issi yela ga adde naay beettees he ogezanka haray aykko miishe baawa.

Simintopfe medhettida keehippe adussa haaththey eelliza tankerey dees hessa yuushanka gita gita mithati beettosona

gade giddon deiza moogetida biratay beettees he biratazappe matan diccishe diza maatati daroy doossonna

Hubon direttida dirsa gaaththan nam7u birata bolla diza mabrate gaaney dees iza miyerakka issi gashe keeththaybe.